Uumuti wuuMango ohawu kunwa nee muunayilona uuluudhe opo waa ha likemo koohwa nokuupuka owundji hawu adhika mevi. Uumuti wuuMango ohawu tulwa nee pondje opo wu mone etango lya gwana.